Asaa naatussi kane koshshiyabatu giddoppe issoy keettaa. Keettay asaa naata awaappe, iraappe, meeguwaappe, do"aappenne hegaanne hegaa milatiya daro metotupppe naagees.

Keetta giddon aaho wuyigee keehippe puulatti uttidaagee cora ciishshata bari giddon oyqqi uttidanne hemettanawu sa'an curqqay hiixetti uttidoogee awa biittan beettees gaadii?

Toophphiya baaburiya ogee darotoo tunggappe diredaawanne jubuute manddariyogan erettees. Baaburee tungga ambbaa aysuwankka cora deretettaa asaassi lo"o haggaazaa immiiddi de'ees.

issi adussa ogee beetiyaaga matan dumma dumma mitatti maaraara tokkettidi beetoosona. ha sohoykka wolaytta sooddo waana kattamaa qonccissiyaa heera malatees.

Nu biittee kawuwaa gidida dottoriyaa Ahumeda Abi karetta kootiyaa maayidi bootta shuraabiyaa maayidi qassi meran zo'o gidida karabaataa ba qooriyaan qachchidi ayi oottii?

Issi maxaafaa bolli dumma dumma qonccissiya maatafati wodhdhi uttido bolla koohoy bootta meraara de'iyagee beettees. Ha maxaafay muleera aappun sintta oyqqidee?

Asaa naati dumma dumma oosota ootti simmin gidin bollay cawattidi peenotiyo wode he peenuwa laammanawu ha buqurata tiyyettinne bantta peenuwa laammoosona.

Issi issi ganddattiyaa heeratuura keehippe lo"o carkkoti de'oosona. Gaasoykka he heeraara cora mittaa qommoti de'iyaageeti asay geeshsha carkkuwaa demmana mala keehippe maaddoosona.

Gosse maattaa, parssuwaanne hegaanne hegaa milatiya ushshata tigidi uyanawu go'iya miishshaa. Mattaa woykko parssuwaa issi gosiyan tigidi naa'u asay daggettees.

Suuttay paacciyoo asawu immite yaagiyaa xifatiyaa miyiyaan issi arssa geela'o na'iyaa eqqidaara ba issi kushiyaa guye zaara xaaxada eqqidaara beettawus.

issi kaameeraa hara asaassi yeddanawu caani wottidoogee beetees. qassi ikka asay giyaa woykko keettaa gelenaadan digiya daro miishsha awu meraykka bootta.

Addis ababa ambbaa ayssiyaara adaanech abeebe giyoora he ambban issi awaajuwaa kessidoogee erettes. Hegeekka he ambban asay ubbaykka kawuwaa kaamiyaa go'ettana mala ootidoogaa.

oyddu yeelagaa naati issippe gididi keehippe lo'iya dembba sohuwan eqqidosonna. eta giddoppekka naa"ati maaccagetaa gidishin etika ushshachanne haadirssa baggara dishin qassi hankkoti aatumageeta.

keehippe dembba sohuwa amarida asati oyidiya yegidi uttisoona. ha asati ubbay issi shiiqidi tobbiidi de'iyaa huuphe yohoy aybbeshsha neeni siyaadi?

"wolaytta poems" yaagettiya xifatee issi keehi lo'iya meran xaaxxettidi beetees. ikka darotoo asay bantta oottissiyo sohuwa keehi qoccissanaassi medhdhidi kaqqoosona.

Dumma dumma qumaa qommoti de'iyogee ooninne eriyobanne akeekiyoba gidishin haga intte xeelliyo wode aappun qumaa qommoti de'iyonaa? Eta sunttay ayba geetettii?

Toophphiya giddon de'iya daro heeratun geeshsha uyiyo haattaa metoy de'iyogee qoncce. ha haattaa metuwa pagalanawu dere asay kawotettaara hashetidi oottiiddi de'oosona.

Ayba iitii ! Asay awudekka katta keettaa dooyiyaba gidikko keettaa geeshshanwu koshshes qassikka katta so baggan wottidi bayzzana koshshes. Hegee xayikko lo'enna.

Mitta ayfe gidida maanawu maaddiyaa woykko kattatan go"ettiyoo apikaadoosiyaa ayfiyaa xeelliyoode maata meraara de'iyaage oonakka ma ma giyaagee ayba lo"ii!

Toophphiya giddon coraa gattiya sinttatun qeera naatu makkisuwa shiishshiyogan erettiya macca arttistteti oonee oonee? Ha oosuwa oottiyogan eti banttassi demmiyobi aybee?

Kawo xooni wolaytta moottaa kaalettida kawotuppe minotettan keehippe erettees. Ha minotettaappe issoy adussa wodiya ekkidanne daro zammaana olaa miishshaa gixxida milile olaa danddayidoogee qoncce.

Ayfe tukiya tamma bollan bashiya bollan shayyidi de'iyooge cuwaa tullu gees. Ha tukkiya shayiya asi tamma bolli ay keena takissana koshshi?

Issi yelagay cora caama bayzziyoosan eqqidaaga matan de'iyaa awappenne irappe ashiyaa maata meray de'iyooge aybee? Ha awappenne irappe ashiyaaga adussatettay ay keene?

Keehippe daro eessan maarettida xajjiyaa cora asayi ayissi dosennee? A maaridi ubbatu uyiyaa asaa naatikka uyidi bantta payyatetta bollan metuwaa gattokkonaa?

Caammaayyo de'iyaa meray hegaa Keena caddana xayyikkonne qottay iita Pala gidenna. Sintta baggaara guttaa lo"o shin guyye baggay guuttaa ashshees.

Tekiliiliyan gelettiyogeenne ekettiyogee orttodokise kiristtina ammanuwan keehi gita sohoy imettiyo ekkettiyoonne gelettiyo maara. Tekiliiliyan gelettidaageetussi dere asay dumma xeelaa immees.

Nu biittiyoo ayssiyaa kawoy inigalla oge doonaa giigissiyoo oossuwaa halchchuwaa odis. Hegeekka aybee giyaaba gidikko oge doonan mittata tokkiyoogan nu biittiyoo puulayidi oyqqana mala giyoogaana.

Ginddiyaa adussa caammaa hara caammatuppe dummayiyaabay wottida izaawu geesaa xoqqissiyogaa. Daro macca asay ambbatun ginddiyaa adussa caammaa wottidi ambbaa giddon ayyidi hemettoosona

Dumma dumma biittan dumma dumma kawobanne kawoba gidenna eqotati de'oosona. Ha eqotati qassi asaassi dumma dumma bantta woqqaa keena maaduwa immoosona.

Keehi puulanne daro marccuwan giigida hinxxay beettes. Ha keettaa woykko hinxxaassi daro buqurati kare biittaappe yiidoogeekka be'in akeekettees. Hagaamala keettata keexxanawu hiillanchchatu hayyuwa koshshees.

Keetta giddon naa"u penggeti de'iyageeta magalashuwan kammi wottikkonne hara heezzantto magalashoy kaqetti uttidaagee penggiya bari uttideeyye coo penggiya barennan uttidee?

Issi qeeri goshshaa malan qachcha xalee de'ees. qachcha xaliyaa uyiyoogee qohiyaa meezee gidiyoogee erettidaba gidishin, ha xaliyaa uyidi muquuqquliyan cooyiyogaappe harggiyoogee keha.

Masoopiyaa bollan yeechchaa hiixxiidioaa bolli muchchuwaa giyo wogaa kattaa wottidogee be'iyoode ma ma giyaagee beettes. Qassi ya baggaraka uttida asay beettees.

Naa"u arssa attumanne maccaageeti ayibaa siraatan ekettiddinne galettiddi diyoonaa? Etappe guyye baggan diya cima asay ayissi etakko ha simmidi eqqidee?

Issi ooratta nu biittaa yiida kaamee de'iyaagaa issi bitanee laaggi ekkidi nu heeraa yiyoogaa be'idoogee he kaamee ayba lo'es giidetii?

Nu haasayiyo cenggurssaa xoqqu oottiya miishsha issi bitanee oyiqqidi uttiis. Nu sinttawu hassayanawu koyyiyoobaa xaafanawu maaddiya dawutaray a sinttan De'ees.

Giyan kataa qommota bayzziyo sohuwan daro asay eqqidi issippe shamanaassi bayzziya maccaassiyo oychchiidi des. shin akka darobata asaassi giyan bayzzawusu.

Issi gonggoloy de'iyaagaa matan sintta baggaara bootta shamisiyaa salo mera jinsse suriyaa gixxida bitanee aybaa ba kushiyaan malatidi bessiidi de'ii?

Naa"u maccanne geela'o gidida naati issippe ayssi eqqidonaa? Qassi issina ba huuphphiyaa maaran mankkan giigissa wottin issina qassi ayssi ba huuphphiyaa meedisadee?

Issi yelaga na'ayi asayi ayfiyan be'anawu maayanawu keehippe dosiyonne amottiyo dungguzaa maayidagee beettees. Taani dungguzaa maayuwa maayiyode taassi dumma ufayissayi siyettees.

Issi karetta kootiya garssaara bootta qeeri shuraabiya maayida huuphiyaarakka bo"atanaani ekkiyaa bitanee de"iyaagaappe tohossa baggaaranne huuphessa baggaara wolayitta bandiraa malaatay de'ees.

Issi giyaa giddon dumma dummabati de'iyaageeta gidishin, hegeetikka aybee aybee? Sa'an uttida amarida maccaasati bantta huuphiyan ay wottidonaa? Giyaappe guuyeera aybi de'ii?

Woray daro qommo do'atussi geemmiyo woykko asay ba keettan de'iyoogaadan do'ati de'iyo soho. Woray do'atussi daro go'aa immees hegeetikka:- eti yelanawunne bantta maraa dichchanawu maaddees.

Qoodan daro giidida macca asay issisan uttidageeta be'iyoode ubbaykka kayotti uttidaba malatoosona. eta giddon guuta naatikka qassi bariyaan gastta asaykka walahettaagee de'ees.

Pudeera duge simmidi daro asati beettoosona. Giddo ollatiyasan qassi shuchchan diretti uttis. He diretridaagaa giddonkka cora asay gelidi hemettiiddi des.

Hagee keehippe aaho sohuwaa gididagee qoodan cora kaameti eqqanawu gididee qassi yaanne haa la'aan banaassi sohoykka pidda gididagee maganishsho! giises.

Uuttaa tokkanaayo anccidi issisan maaraara shiishshi uttida asay beetees. Eti oyqqi uttidoogaa issippe efiidi maaran yafaran tokkanawu asaara zorettiidi doosona.

Issi heezzu asati puulattida heeran allaxxiiddi de'iyaageeta gidishin, etappe issoy banddiraa oyqqi uttiis. naa''u asatuppe guyye baggaara de'iyaa sohoy be'in be'in yeemoyiyaaga.

Bazzo heeran darotoo boniyan gidin balgguwan daro iray bukkena gishshaw heeray keehippe melidinne irxxaa carkkuwakka xayyidi uttiyaaga gidishin asay naati de'anawukka injjettena.

Hezzu laqilaqiyaa qum'etti uttida pepisse, mirinddanne 'sebene- appiya' giyo ushshatti ha sohuwaani beetosona. Xeeliyode etti heezaykka lage masatonappe attini asay mirindda doores.

Issi keetta giddon xaraphpheeza bollan qumaa kattiyo zayitee, yesuwaa likiyo miizaanaynne guyessan qassi penggee, uttiyo lasttiqe oydee beettees. keetta giddoy adil"e ciishsha mera qalaamiya tiyettiis.

Asaa naati duussaa xoonanawu oottiyo baaxiya be'iyo wode keehippe maalaalees. Ha sa'aa bollan alamiya metuwa xoonanawu baaxetenna asi waanida asee?

Issi adil"e ciishsha meraara de'iya qeeri naataa ushshiyo maattay de'ees. Ha maattaa bollan paranjjattuwan xaafettida xuufeekka ha maattaa go'aabaa yoottees.

Ciishshay maaraara tokerti uttiidaagee beettes. Aappe ya baggaara mittaa dirssay beettes. Sinttaara qassi ciishshaa oyikkidi jinsse suriya gixxida na"ay beettes.

Naa"u yelaga attuma naati uttidi issoy issuwa xeelliiddi doosona. Etikka qassi wolayitta wogaa qonccissiya malaataara diya mayuwa mayyidi uttidaageeti beettoosona.

Wogaa qonccissiya maayota sikkiya maayo keettati kunttanawu bessiyo gidati aybee aybee? toophphiya giddon cora asay dumma dumma baalatussi aahuwan go"ettiyo wogaa maayoy awa biittaagee?

Xaaceti Heeraa sarotettaanne woppatettaa naagissiyogaappe gujuwan dichchaa oosotunkka hashetoosona. Dere asay ha gita haggaazaa etassi immiya xaaciya miyyiyan eqqana bessees.

Keehin puulatida wogaa maayuwaa maayida godattiyaa uttada tukkiyaa tigaydanne ufayttada deawusu. Keehin ufayttayda deiya aayiyaa tana taayedan ayfa uffysaysha xoosso aayotta hagadan neeni ufayssa.

Dumma dumma xifatiyaa woraqayyo laamanaw maaddiyaa issi maashiniyaa issi kirttassiya giddon gelissi wottidooge de'iyaaga meray karetta gidoshin dumma dumma kiittaa aattiya malaatati de'oosona.

Dumma dumma meraara diyaa maayuwaa maayidi bantta kushiyaan, hashiyaan inne huuphphiyaan tookkidi issi sohuwaape hara sohuwaa biidi de'iyaa asati qoodan woysee?

Ba kushiyaan bootta sharaa milatiyaabaa wottidi qassi qooriyaan wotti alleeqiyoo buquraa zin"issi wottoogee biran woysaa ekkii? A meraykka ay milatii?

Wolaytta wogaa daro qommo qumati de'oosona hegeetuppe muchchoy shaate giddoninne sayiniya oyttay beettes. Muchchoy maanawu mal'iya unccappe giigiya kattaa geetettes.

Nu biittan issi gita caakkay de'iyaagan cora genessay de'iyaageeta shankkanchchati biidi oyqqidi ehiyoogan shukkidi eta ashuwaa miyoogan he shankkanchchay ayba ufaytiishsha?

Bitanee Toophiya banddira ba hashshiyan wottidi bari kushiyan Wolaytta Sooddo Yunbburshshiya malaata de'iyo curqqaa ba kushiyan oyqqidaage de'iyaagappe guyye baggan asati eqqidoosona.

Issi sohuwan puulattidabati de'iyaageeta gidishin, ha puulabati aybee aybee? Zo'o ciishshan merettidi kaqetti uttidaagaassi ayba qottay de'ii? He sohuwan guutta poo'uwa bessiyabati aybee?

Naa"u yelaga naati gelettiyonne ekettiyo wode eti bantta bullachcha maayuwa maayin qassi eta heebboyiya naati qassi banttawu issi mala ayissiaayiyonaa?

Asa coray de'iyo kataman daroto ogiyan zal'iyobati woykko yuushshidi bayzziyobat daro asa duusa kaafanawu danddayees. Hagamala oosuwaappe issoy muuzziyaa ogiyan yuushshi zal'iyoge keehin go'iyaa ogee.

Geela'o macca na'iya ba sinttan woykko ba somi'uwan tiyido qalame ba woganne ba biittessi de'iya siiquwaa qonccissiyaaga. Qassikka ha gela'ee maayoykka wogaa yoottees.

"Yuutubiyaa" geetettiya cora gattiya eqqotay qaaxxiya misiliyaara gattidi daro naqaashata bessees. "Yuutubiyaa" oosuwaa oottidi bantta de'uwaa laammida daro yelaga naati de'oosona.

Issi dumma dumma zal"iyaa qaattan erettida Godatiya Solomona Mula ba giddon de'iyaa qofa ubba yelettaas aattana yaagiyaa kiitta aattanawu koyadda 'Taan mela hayqqana mala koyyays.' yaagawusu.

Ha misilee qassi issi geela"o na''iya asay ba puulaa naaganawu giigettiyobatuppe issuwa gidiya huuphiya giigettada bessaydda de'iyogaa loyttidi qonccissees. A ba huuphiya ziqqi ootta uttaasu.

Issi sohuwan maskkootenne penggee heregan keexettido wogga hinxxay de'iyaagaa gidishin, hinxxaassi bolla baggaynne miyye baggay tiyettido meray ay malee? Hinxxaa yuushuwan aybi de'ii?

Issi yelaga na'aaranne yelaga na'eera na'aaykka wolaitta wogaa maayuwaa dunguzzaa maayidinne qaassikka na'iya bootta muqaqe bullukkuwa gixxada ba kushiya qooriyan wottada eqqidaariira naa'ay ay oottiyoonnashsha?

Hagee beni asay gosiyaa bollan Kon"aa wottidi he Kon"an tambbuwaanne tamaa wottiyogan asay saabanaassi maaddeees.A saabiyo miishaykka woyshshaappe giigiya xoo'iyaara de:iyaa piiqiya giyo mttaana.

Ha bootaa kaamiyassi sinttara deiyaa ciishshay ayba malati? Hagaamala kaamiyaasi darotto hagaazay aybee? Ha kaame bululiyo heeray awa heere? Ha katama biidi eriyay dei?

Asaa naati nababidi banttasi eraa hegaappe pilggi erana mala getetti xaafettida maxaafaa bolla baggara de'iyaa gaaxa baggay aybe meran tiyettidee?

Salo meray de'iyoba giddon luxettaa gadaawa yaagiya xuufeenne dumma hara kiitaa aattiyabati de'oosona. Qassikka giddo baggani boottabayinne A bolli adil"e, salo meraa milatiyabati qoniccoosona.

gandda heeran issi keehin giigiichibeenna heeran kaluwa qanxxidi duge kiyyida ogee de'ees. ha ogiyappe ha baggaara qanxxettidi giigi uttida ordebay aybbee?

Beni wode asay oduwa siyanawu go''ettiyo iraadoonee zammaana hanotan giigidi merettaage karetta meraaranne bulla meraara des. Ha eraadoya oonee go''ettidi eriyay?

Naa'u dumma dumma ogiyan ushsha giigisanawu danddayetees. Koyrooy meeziyan gidishin naa'anttoy qassi zamaana ogiyan giigees. Hagee meeziyan giigida xalla yaagiyo ushshaa.

Soofay asaa naatussi daro qommo go'aa immees hegeetikka:- asay a bolli uttanawu, zin"anawu woykko xiskkanawu maaddees. Xarapheezzay merettiyoy mittaappenne misimaariyaappe

Toophphiya kiikke mocona bonchcho Ahmeda Abiy Toophphiya ayssiya oroomo dalgga manttiyan yeletiddi dicidda bonchchonne gita asaa. Ha kiike moconay daro wolqqama oosuwa ootis.

Ha wodiya macca naati bantta sintta meretaappe aadhdhi puulatanawu koyyidoogappe denddidaagan ubbatoo oorata ooratabaa tiyettiidi beettoosna. Ha qa na'ee kushiyan diyaage aybee?

issi shayee kummi uttido burccukkuwaa giddon kummi uttida ushshay asaa keehi gooshshees. appe ya bagaara diyaagee qaassi keehi lo'enna ushsha.

Issi sohuwan xeellanawu lo'iya sohuwa giigissi woottidoogee beettees. Salo mera sharay kaqetti kaqetti uttiis. Naa"u birata xarphpheezaa bollan miishshaati beettoosona.

Inggilizzatto doonay Toophphiyassi giya koyro kifiliya maxaafay bana giigissidanne kaalli xeellida asatu sunttaara imettiis. Hara gujobay qassi ha asatu luxettaa xekkaa bessiyogaa.

Toophphiya giddon oosettiyanne daro macca naati bantta huuphiya puulatettaa nagissanawu go"ettiyo tiyettiyobatinne aybee aybee? Ha murutati aybippe aybippe merettiyakko eray?

Macca asayinne attuma asay qooriyan wottidi hemettiyoo worqqa yaagiyoge beettes. Ha buquray keehi al'onne biittaappe bookkin kiyia worqqaappe oosettiya miishsha.

Issi na'ee kushiyan beetiya cora qommo tukkiya ayfetti shaa'ettidaageeti beetoosona. Ha tukkiya ayfeti asaassi daro wode ayfee xeelennan ixxikko uyiyyoba.

issi geela'o na'iya diyaarissi i kushiyan beetiya banddiray awa biittaagee? qassi i matan diya na"ay ayba ba boli maayi uttidee?

issi makkiinnay diyagaa matan beetiya cora hara makkiinati aybba geetettiyoonaa? qassi etassi diya dumma dumma meray asaassi ayba maaduwaa immii?

ussupuntta kifiliya tamaariyo maxaafaa yaagiyo beetiyaage issi suutta malattiya biiriyan xaafetti uttiis. ha maxaafay daro wode giyan bayzzetenaagee asaa dro qohiidi des.

Isponjjiyaappe giigi asay uttidi shemppi ekkana mala giigi uttida oydee meran ayba milatiidi de'ii? qassi ha oydiyaa gatee issoy issoy woyssaa ekkii?

Nu woosa keettan cora yeta miishati de'oosona. Hegeetu ubbaapekka tana gitaaree keehippe lo'es. Gaasoykka he gitaariya kaa'iyo wodiyan lo'iyaa cenggursaa immiyoogan keehippe lo'es.

Ogiya doonan ziiriyan uttida asay aybaa oottiiddi de'iyonaa? Ane ha issi asaa sinttan sinttan de'iyabaa A sunttaara A meraara yootanay oonee?

Issi yelaga macca na'iya wolaytta wogaa maayo gidida dunguzaa pooxaa maayada deriyaappe duge wodhdhiiddi diya soossuwa matan eqqada miiccayidda de'awusu.

zambiiliya kummida zhanxxilay issi maata meray diyo iqaa boli kummi woykko naaqwtti uttiis. hegaa xalaala gidennan qassi sa'ankka joynee kummi uttiis.

Ambbaa woykko heeraa geeshshatettaa naaganawu cora asay ogiya doonan kiyidi heeraa geeshshiiddinne pittiiddi beettees. Saynnisee heraa geeshshatettaa naagiyogee payyatettaa naagiyogaa yaagees.

Zammaana xomppiyaa irxxa miittan kaqqogan heeray qamman keehin puulattidi beetiyanne qassi dirssaykka puulati uttiis. A heerankka cora asay de'ees. Ha heeray awa heeree?

Maxxaafay keettan daro luxiyoonne qassikka nabbabiyonne luxissiyo maxxaafay qommoy des. Ha mazggabay qassi maxxaafaa ekkida naati paramidi mattawuqiya wottidi biyosa.

Biittaa kaashiya kaamee adidhe meray de"iyo wode urqqaara moorettidi meraykka laameettidi xeellanawukka iites. Ha kaamee wolqaama gitaba issisaappe harasawu yuushshanawu danddayees.

Wolaytta moottan de'iya zannaqa sohotuppe issuwa gidida ajjooraa soossoy Wolaytta sooddo ambbaappe guutta kilo mitireta haakkidi beettees. Ha zannaqa sohoy kawotettaassi daro miishshaa gelissees.

Coray asay issippe shiiqqidi issi keettaa giddon uttidaageeti bantta doonaan aybaa qachchiddonaa? Ha uttidaa asatuppe miye baggaara de'iyageeti ayssi eqqidonaa?

Tukkiyaa jabanan essi makkidinne asaayyo siniyaa geetettiyaa buquran tigidinne immeettes. Tukkiyaa uyiyoo siiniya wottiyo erekebootiyaa geetettiya, eranchchay xawulaappe waaxidi giigissiyogee de"ees.

Macca naati ha'i wodiyan ayssakko adussa maayuwa maayenna qantta gulbbatappe bollan diya iitiya maayuwaa maayes. Bootta maayuwa urqqa wodiyan maayana koshshena ayssi giikko moorettiichches.

Daroppe lo"iyaa keettay keexxeti uttidaage de'iyaagappe guyye baggay wullidi de'iyaa awa ayfiya malati lo"iyaaga neeni dossay? Ha keettappe awuga meray neena lo"ii?

Giyaan hillanchchati bantta kushiyaa eraa go"etti oottiyo so giddo buquraa woykko qumaa kattanwu maadiyaa miishshaa sunttay aybaa getetti xeegettii? A waagaykka woysee?

Issi bitaniyara issi maccaaseera naa"ay issi sohuwan de'iyageetuppe sinttaara de'iya bitanee ba kushiyan ay oyqqi uttidee? Eti goochchiyo paraa meray aybee?

Wolatta wogaa qonccissiya bullukkuwa maayida heezzu geela'oti duriiddi de'osona. Etappe guyessaara issi attuma bitanee qeeri kaamiya miyessan eqqidaagee ha maccaageeta xeellees.

Ambban ambban de'iya koyro xekkaa hosppitaaleti haggaazaa immiyaba gidikkonne darotoo poliyo balati yiilloyoosona. Attana danddayiya shemppuwa wori wurssidi otoni iriifeeraaliya xaafoosona.

Miitta ayfiyaa zeretatto ekkidi dumma dumma go'anawu danddayiyaa dozaata dichchanawu yafaara medhdhidi ayfiyaa mokisiyoge gooshshaa oosuwaappe issuwaa. Hagaadan oottidi haattaa biittaa shiishidi mokkissiyogee dooza zeretta darisanawu maaddees.

Nu heeran de'iyaa zal'anchchati dumma dumma ataakilttetanne mittaa qommota issi issi ganddattiyaa heerata biyoogan ehiidi banttaw worissidi bayzziyoovan eretoosona .

Xoossaa woossiyoo keettaa giddon sintta baggaara de'iyaa meran arssa gidida yelaga attuma naati oyqqido masqqaliyaa be'iyoode ayba yashshees gideti nuna!

Hariya giyo caananawu maadiya so medosa hagaadan issi issi asay keehippe deexonne wolqqappe dariya buqura toossiyoode keehippe michchees. Qassikka ha medosay kunddiyoode azanttes.

Giyan bayizzanawu micci uttido shaateti kumetta woykko muume qoodayii aappunee? Ha shaatetu giddon issoyi issuwaa bolli doorettidi eqqidaageetu qoodayi aapunee?

Cora cimida baltteetayinne attuma asayi yelaaga naatuura shiiqidi bantta heeraa giigissidi simmiyaageeta. Baggayi biitta bookkiyoo bachhuuraa, baggayi qassi zaabbiyaanne akaapaa oyikki uttidosonaa.

Masoofe dumma dumma mino maatappe hiillanchchay daddiyo qummanne hara mooretiyaaba kammanawu maadiya so gido buqura. Ha so gido buquray kushe hiilla ayfe.

Xooso! Keehippe xoqqa shuchcha keetta liiphiya woykko wurssetta xekka kiyiddi sa'a duge xeelliyode yashay suriyan sheeshsha shee'isees. Ha suchcha keetta dirssay aybba yashshi!

Isilaama ammanuwaa kaalliyaa ammaniyaageti bantta xoossawu goyniyoo saatee gaakin eti waanidi goyniidi de'iyoonaa? Qassi xuggunidi de'iyaa asatu qooday muleera woysee?

Ammanuwa eqotati banttawu geliyoogaadan goynniyoogee nu biittan giidin hara biittatunikka erettees. Hegetikka banttawu kaalliyoo kaaletuwa marani issoy issuwaga kaarennaninne bagaa xala sinttayeenan issippe effiyoogaa.

Ya baggaara keehippe lo'iyaa maata mera miittay sohuwaa loytti uttidaagee ayba mittaa getettii? Ha baggaara qassi maasoopiyaan qoretti uttidabaa sunttay ayba getettii?

Ajjooraa soossoy wolaytta biittan Bolooso Bombbe ambban beettiyaa xoossi medhdhido lo'iyaa soossoy. Ajjooraa soossoy wolaytta kawotettaassi daro go'aa immees hegeetuppe issoy xomoosiyaageeti xomoosidi biraa immoosona.

Deree woykko duunnee darotoo de'iyoy woray de'iyo heeran shaafaa heeraana I merettiyoy biittaa xuussaana. Muuzzee Toophphiyaa giddon darotoo Gamo biittaana.

Issi sima supper marketiya giddon cora so giddo miishshati bayzzetiyoosay de'ees. Ha miishatuppe ha baggaara kaqqeti uttida birata buqura gatee woyssee?

Zamaana caamay ha wodiyan giyan yiidi deiyogee betees. Caama qommoti bantta qotta laamidi yiidi diyoga qassikka asa na"awu keehin gediyan wottin injjettiyoge bettees.

Nu heeran issi kushe hiillanchchiya diyaara daro wode maatta bukkiyo wogga manaaciya medhdhawusu. He manaaciya nu so aayyiya shammin bukettida maattaa uyiyoogaa dosays gooppa.

Issi wolqaama puula puulatida allaaxiyo sohoy de'ees. Ha sohuwanikka qaasi tuukkiya uyiyiddi quma miidi sheempanawu kareetta boottanne dumma dumma meera oyiqqida zammana oyiddeti de'oosona.

Dumma dumma eqqotatti asaassi tal'iyaa immoosona. Hagettuppe issoy ammanettiyo sima gartte marccuwaa immiya marccuwaa eqqottat getettees. Hagaamala eqqotati darotto dichchaara bantta tal'ee bira ekkosona.

Issi giigi uttida darapha bollan issi na'iyanbari kushiyaan cenggurssa xoqqu oottita miishsha oyqqidaarippe hini baggaan de'iyaa eqqida asati qoodan aappune?

Miizzaa gidin woykko deeshshaa shukkidi a garssappe demmiyogan hooteeletussinne hara dumma dumma sohotussi qumatettawu maaddeees. Harabay qassi asaassi wolqqaa immiyogaankka keehippe maaddeees.

Hiillanchchay urqqaa munaqqidi medhdhido miishshay darin qottay baa lo'enna. Hiillanchay ta ayi me too giidi medhdhiyogaappe lo'o qottan giigissikko bayzziyode asayikka eesuwan shammes.

Iray bukkenaagappe denddidagan issi issi biittan so mehetu boollan gakkiidi de'iya namisay daro meheta woriiddinne darota harggiyan oliidi daro biitta qohoogaa eray?

Hagee awa biittaa qonccisiyaa maayoy cora yelaga macca naaati maayi eqqidoogee? Qassi aybaa baalaa bonchchiidi de'iyoonaa? Bantta kushiyaan oyqqi uttidoogee aybee?

Dumma dumma meraara diyaa miizzara maaraara qachhidoogeti zadaluwaan eqqidi ayinaa miiddi diyoonaa? Eta hagaadan qachchidi naagiyaa asi awa baggaara eqqidee?

Issi salo meraa tiyettida gita keettay de'iyaagaa gidishin, he keettaassi cora penggeenne maskkootee de'ees. Hagaa mala aaho keettay de'anawu injjetiyo gishshawu ufayssees.

Wolaytta biittappe shamettiya xiiho boorati toophphiya giddon awan awan bayzettiyonaa? Ha xiiho boorata hara heeraa xiiho booratuope dummayiyabati aybee aybee?

Ibbu uteelliya yaagiyaa erissoy boottanne salo mala meray de'iyooga bollan dumma dumma qumaa qommottinne ushshati issippe diyaga matan koriinttiya mittay de'ees.

Ha sinttan beettiyaa tohoossa Toophphiyaa dalgga manttiyaa kaalettiyaa ezawaa sunttayi oonee? Aara de'iyaa asatu sunttayinne eta qoodayi muumeera woyisa gidanee?

Ha shuchcha keettaa kexxanawu baawa giishin miiloniyan qoodettiya marccoy wurin polettiis. Hegeekka, shuchay, shafee, anaaxee koshshees. Simmidi asay de'anawu keettay maaddees.

Duriyaa mantta Alamudina pootuwaa denttidoge de'ees. Ha bitane keehin dure gidiyo gishshawu biite woykko toophphiyaa giddon keehin erettees. Awu durettay de'iyo gishshawu ba koyoba hanees.

Issi yelaga na'ay ba qooriyan erissuwa wottidi bootta shuraabiya mayydi ya xeelliiddinne qoppiiddi diyoobay ayibee? Ha na'aa guyyessan diyaabikka ayiba gidana danddayii?

Bootta woraqataa bollan xaafettida xuufiya meray ayibee? Qassikka ha xuufiyappe bolla baggaara de'iya yumburshiya qonccissiya malaatay ayiba Mera qalamiyan tiyettidee?

Timaatime darkkon woykko irxxa heeran mokkiya keehippe mali'yanne payatetta naagiya mitta ayfe. Ha miyo mitta ayfiya ancciddi kattiddi dumma dummabara meetes.

So giddo miishsha gidiyogan asaassi daro go'aa immees. Leemisuwaassi kattaa wottanawu, uttanawu, keettaa puulayanawunne shaamaa eettidi a bolla wottanawu hegeetanne hegeeta malatiyaabatussi maaddees.

Issi arssa karetta shuraabiyaa maayida bitanee kushiyaa qumaayidi micciidi eqqiis. Ha bitaniyaawu meraykka keehiippe arssa qassi lo"o qottay de'iyoo asa.

Wolaytta moottaa giddon dumma dumma heeratussi dumma dumma biittaa utettay de'ees. Ha biittaa utettay daro qohota gattiyaba gidikkonne xeelliyode puulatettaa gujjees.

Issi issi zammaanatetta malatiya maayuwa wogati kase de'iya dere asaa wogaa bollan gattiyo qohoti aybee aybee? Ha metoti aakkiiddi Beenham mala neeppe aybi naagettii?

"youtube" yaagiya xifatee hagan keehi lo'o hanottan xaafetti uttiis. ikka asay bana koshidabaa neeti workkiya giddo gelidi issi ordde na"aa pootuwa wottanaassi maadees.

Ambban asay kattaa miyo sohuwa gidin tukkiya uyiyo sohoy keehippe corattidi de'ees. Ha sohotikka asay banttasooppe kare kiyidi maanawunne uyanawu keexettiis.

Issi ya'aa oottiyo aaho gutaraan issi yelaga na'ay sinttara uttid xaraphpheezzaa bollikka 'ye lemat tirufat'yagiya xuufiya baxxanisi wottiis shine A sinttan de'iyaa dumma dumma mitta ayfet ma ma giidi doonan haattaa kunttoosona.

Adil'e ciishsha meraara de'iyaa shurabiyaa maayida attuma yelaga na'ay bootta meraara de'iyaa banddiraa oyqqidooga bolli damootaa yaagiyaa xifatee xaafetti uttiis.

Dumma dumma maccanne attuma naatuppe maccaageeti bantta kushiyan yanxxilaa oyikkidi bootta mayyuwa mayyidi haa xeelliyageetu sunttay oonee? Attumaageetu sunttay oonee?

Keehippe boddilada sa''anbootta shara hiixxidoogan miciidoogan de'iyaa teerida zo''o bambbare woyisu kophphe? A bayizziddi de'iyay attume macce oona geetettidi eretti?

Issi ambbaa giddon dumma dummabati de'iyaageeta gidishin, hegeetuppe issi bitanee firaashshiyaa tookkidi biiddi de'ees. He firaashshiyaa be'iyo wodee issuwaa ekkada shuggiyaagan woppu gaada xiskkiyakko giissees.

Mitta boyyiya issi heeran tokkidooge biron dicciidi de'iyaahe de'iyaagassi hayttay meliid de'iyoy aybbissi? Haga tokkida bitanew haga ayssi yiidi bul"enne?

Dumma dumma ushshaa qommoti de'iyageetuppe miirindday issuwa gididi erettees. Hagee qassi naa"u qommuwan shaakettidi issoy koyro xekkaawaa naa"anttoy kaallidi yiidaagaa geetettees.

Daarinchchan tokettida qeeri doozati asaassi darobawu maaduwa immoosona. Hegeetikka leemisuwawu bayzzi daro biraa demmanawu qassi hara harabwukka daro go'aa immoosona.

Keetta gido issi walala arssa na'iya soofaa bolli uttada bootta muqaqe maayuwa maayada ba huuphphiya giigissisada issi bagi xeellaydda de'awusu.

Wolaytta wogaa qonccissiya dumma dumma aqumaa qommoti de'oosona. Ha qumaa qommoti dumma dumma kattaa qommotuppenne sawo maatatuppe giigidi baalaassinne dumma dumma makkissotussi ka'idi meetettees.

Issi yelaga na'ay kushiya gakkenna shuraabiya maayidi haa simmidi eqqidaagee keehippe ufayttidi miicciiddi de'ees. I maayido maayuwa bollan karettaa malaataykka beettees.

Ba huuphphiyaa giddo ginaan ciirissi uttidi ba kushiyaankka toomaa oyqqidi uttida bitaniyaa meray arsseeye woy karettee? Qassi a qooriyankka aybee diyay?

Bollaa mintettiyoo isportte keettan asay ba bollaa minttetana malanne qassi woxidi dapurenan aganawu asay woxxiyoo maashinee beettiyaagaa bolli issi macca na'iyaa woxxayda de'awus.

Biron keexxettiidi de'iyaa woosa keettaa karen uttidanne eqqida cora naati maayido maayuwaa meray aybee? Etappe sintta baggan cagaa oyqqida guutta na'ay aybaa oottii?

Dumma dumma qommo mittaa ayfeti issi diran dooreti uttidaagee keehippe lo"iya hanotan de'iyaagakko baada gatiya oychchiyo wode saluwaaa caddi wottiis.

Nu biittee wolayttasi wurssetta kawuwaa getetti erettiyaa kawuwaa gaagga xooni ha pootuwaa denddiyoo wode ba huuphphiyaa wottido kallachchay aybippe oosettidagee?

Cenggurssaa xoqqu oottiya miishshay haahuwan de'iya asaassi nu cenggurssaa gakkanaadan oottiya buqura. Gidishin ha buquray qassi koorinttiya wolqqan oottiya miishsha.

Daro shuchchay dooretti uttiidaagee beettes. Guyye baggaara issi bitane shuchchaa oyikkidi eqqis. Qassi boyiyaa hayittayikka toketi uttiidaageenne qassikka saloy diyagee beettes.

Wolayttan ichchashantta kifile xekkan luxissiyo luxetta maxaafay de'ees. Ha maxaafaa koohuwa bollan Wolayttabaa qonccissiya darobati de'oosona. Hegeetuppekka bayratettan Wolaytta wogaa maayuwa malaata gidiya dungguzzay bollan beettees.

Issi na'ay salo mera malatiya shanxaa oyqqadi micciidi de'ees. Ha baggaara cora haylandetti laaletti laaletti uttidoosona. Karexxi uttida qantta mittaykka de'ees.

La Hagee xeelliyodenne ayba lo'ii. Adil'e ciishsha, zo'onee hara qottaa oyqqidaagee miyoogaappe adhdhidi xeellanawunne lo'es aappekka issi na'iya muuzziya ba kushiyan oyqqa uttaasu.

Milxxi giidi micetti uttida aaho dembban duumma dumma qommo zammaana shuchchappe puulatti giigida keetta qooday woyisee? Eta giddon aappunay qorqqoro keettee?

Wolaytta wogaa dungguza maayidda cora atumma asatti issippe bantta kushshiyaa xoqqu ootti cuccumidi laamiyaa koyossi giyaa kiittaa aattiyagetta be'iyodde mintettes.

Beni wode toophphiyaa kaalettida naa'u kiike mocona gidida asati bettishin eta karexissi uttis lo'o gidenna ayssi giikko suure eta som'oy beettana koshshes.

Issi kare Biittaawaa gidida asi issi luukandda keettan ashuwaa daatta bambbariyaara miiddi de'ees. I miyo ashuwaa be'iyo wode doonaara saassoy lokku gees.

Woossiyo keettay asay ba xoossaara gayttiyonne ba xoossaa woossiyo woykko ayyo goynniyo soho. Taani ubbato guuran guuran bootta kuttaa maayada woossiyo keettaa bays.

Taani daro wode guutta naati kaa'iya ogiyan demmikko eta ubbaakka tookkada yera yera ekkays. Eta demmiyo wode tana cookka noocu oottees.

Wolaytta biittaassi dumma dumma wodiyan bantta xekkaadan yexxidi kanttidosona. Ha yettanchchatuppe Gaagga Diida giyogee keehippe lo'iya yettaa yexxidi sintta xeeran de'iyagaa.

biraappe merettida qooriyaan wottiyoo belecayi asayi shammidi wottiyoogee issi keettan kaqettidaage daroppe lo''ees. A shammanaage daro bira gidiyoo gishshawu taani dosikke.

Asayi ba maayuwa gidin dumma dumma so buqurata meeccidi geeshshatetan oyiqqanawu maaddiya saamunay dumma dumma koddan dumma dumma meraara giigidaagee des.

Ha"i wodiyan daro ekettiyanne gelettiya yelagati kunttana bessiyobati aybee aybee? Ha yelagati hara yelagtussi leemiso gidiyabaa aybaa aybaa oottana bessiyonaa?

issi burcce shuchchappe giggida ogiyaa matan de7iya naa7u toho bululliyari sunttay oonee? issi kattaa keettaa giddon appun meraara de7iya asaay uttanawu maadiya miishshay de7i?

Hagee qooriyan wottiyo qoree biraa alleqquwaa. Hahaha qooriyan wottin alleqettanawu daroppe maadiyaa miishahaa. Ayokka a gattee keehin al"o gidishin dumma dumma likkiyan de"ees

Geeshsha xoosa woosa keetta biidi wozanna mishuwa xoosay oddiyoode tuma wozanappe woppu geesi! Ha ciishshara puulattiddi woosa keettay keehippe lo'ees.

Hagee paappayyaa geetettiya mittaappe ayfiya ayfe gidishin ikka maanaassi maaddiya mitta ayfe. Hankkoy qassi muuzziya geetettishin ikka muuzziya geetettiyagaappe beettiyogan meetettiya mitta ayfe.

'wush-wush shay' giyaa xifatee a bolla xaafeti uttido buqura bolla asay haatta penttissidi ha bolli hagaa xiilliya gujjidi uyyin maaddiyagee de'ees.

Zo'o meran tiyetida kaamiyaa be'aa be'adakka saletta beyke. Ha kaamiyawu meraa xalaala gidennan meretaykka qassi hegaadankka hanotetaykka murutidaagaa gididi beettees.

Puulattidanne al'o magalashoy dure asay shammidi ba son kaqqiyogaa. Ha magalashuwaassi ha'oa go'ay maskkootiyaara away gelennaadan woyikko asay heregaara xeellennaadan kammes.

Issi biron keexettiidi de'iyaa keettaa miyiyaan ha baggaara de'iyaa adil'e ciishsha meraara de'iyaa shurabiyaa maayida attuma yelaga na'aa oona giidi xeegiyoo?

Issi karetta na'iya ba huuphiya simbbirayidda de'iyaara beettawus. A bari huuphiya simbbiriyogaan bantta biittawu woyikko heerawu de'iya wogaanne issipetetta qonccissawuus.

Zanxxilay ha"i wodiya Yelaga macca naatussinne gastta asaassi immiyo maadoy aybee aybee? Ha buquray ay keena wodiyassi haggaazaa immana danddayii?

Kaquwaa bollan kaqettida Toophphiyaa wogaa woykko alleeqo maayoti muleera aappunee? Ha issi issi maayotu bollan de'iyaa cora meratikka ayibee aybee?

Toophphiya toho kuwaassiya citaa kaassanchchati keehippe lo'iya meray de'iyo maayuwa maayidageeti beettoosona. Taanikka ha maayuwa maayiyo wodiyan dummatiya ufayissay taayyo siyettees.

Nu heeran issi oge de'iyaagee ira wodiyan urqqatidi awa wodiyan qassi buhettiyoogan keehippe metidaagaa nu ambbaa ayssiyaagee he sohuwan shuchchaa gelissidoogee ayba lo'es giidetii?

Zammaana kaame bululanawu injjettidi oosettida ogiyan heezzu tohuwaara de'iyaa baajjaajiyaa bululaydda de'awusu. Hagaa mala kaamiyaa oge de'iyoge issi heerassi keehin koshshiyaba. Haga malay nu heeran de'iyako shin waatane!

darkko atakkiltettuppe issuwa giddiya kaarotte asaa naa'awu immiyo maadoy aybakkonne ereeti? kaarotte issi sohuwa shishshidi wotidogee maakiyaakko appun jooniyaa kumanawu de'i?

Danggarssay woraa doatuppe issuwaa gididi xeellankka woggaa. Ha do'ay keehin yashshees. Ayokka sinttan mokkiyaa bootta meqetta milatiya kacce alamiyan daro koyetees.

Issi ganddaa garssa ogiyan qooday corati uttido naati amaridaageeti issi mala adildhdhe ciishsha shuraabiya maayidi baggay yaa baggay haa simmi uttidosona. Etappekka issiniya qassi adildhdhe ciishsha malabaa mittan qachcha xoqqu ootta wottaasu.

Naa''u maccanne attuma naati issi malaa bottaa maayidi kushiya oyqettidi eqqidageeti de'iyo sohoy awa ambbanee? Macaara attuma xeelladda micciyogee aybisee?

Issi issi asi baynna suuppanne wogga mitta xalaalay kumido heeray asi baynna gishshawu daanawu yashshees. Ubba qassi he heeran de'iya hoolliya giyo agunttay caddikko gediyappe kiyenna.

Mittaa tokkiyoogaassi maadoy aybee giikko geeshsha carkkuwaa saabeesnne biittaa di'oy shokkidi efennaadan naagees. Hegaa xalla gidennan keettaa keexxanawunne eettanawu maaddees.

Issi issi woosa keettan laytaa giddon bonchchettiya cora baalee de'ees. Leemisuwawu orttodokise woosa keettan layttaa giddon baa giikko tammaappe guuxxenna baalee de'ees.

Dumma dumma corattidi shiiqida asati ay oottiyoonaa? Eta giddoppe issootiyaagee oyqqidi baqqiyo miishshay aybaa geeteettii? Attuma naatinne macca naati maayido maayuwa meray ay ay malatii?

Nu toophphe biittiyo kaalettiya gadaawa dottoriya Ahimeda Abiyi keehi puulatti uttida sohuwani diriiphphan eqqidi bootta woraqataa oyiqqidi ba qopaa aattiiddi des.

Xeelliyo wode worqqaa malatiya keettan qassi ikka puulattidi lo'iya sohuwan de'iya keettan tana shemppa ekkiyaakko giissees. Ubba qassi uttikko denddoppa denddoppa giissees.

Issi arssa bitane ba sinttan cenggurssa xoqqu oottiya buquraa wottidi garssaara bootta shamiziya mayyidi bolla baggaara qassi kootiya gujji mayyidi kiitaa aattees.

Issi dembba bullaali uttidasaan biittaa goyyiyaa ogiyaa kessiya doozzere kaamee eqqidaagee beettees. Ha kaameekka keehippe addussanne wolqqaama qassi a meraykka adil"e dhdhe ciishsha malattees.

Beni wode toophpiyaa biittay xaaliyaa biittay un'ido wodiayn kooriyaa yaagiyo biittappe ollanchchati yiidi toophphiyo maadidosona. He ollan ollettidi hayqqida asaa hassayanawu malaataay tokkettiis.

Asay away woykko daro carkko wodiyan kushiyanne tohuwa hanchchay miyo gishshawu baaziliiniya shammidi tisttettees. Baazilinee qassi hanchchaa teqqiya lo'o qibaate giyogaa.

Issi maata malatiyaa guye bagaara quruxxuwan diri wottido kariyan issi yelaga bitanee xeessan kushshiya wottidi karetta syriya gixxidi qeeri makinneen zemppidi eqqidaagee beettees.

Yuniberisttiyaa luxanchchati aqiyo woyykko shemppiyo keettaassi muleera aappun zoozeti de'iyoonaa? Ha luxanchchati aqqiyo keettaassi muleera de'iyaa hanotettayinne qottay ayi malatii?

Hagee na'e huuhphpee suray qommoso kareppe zaa'idi nuso wuyge gelidaagaa gididi waaniyaakko ubba taassi erettenna. Som"oy ubbakka qassi maxuwaassi gakkida timaatimiya teeraa malatees.

Heezzu yelaga naati wogga soruwan woottidi qumaa miyageeta xeellin tana etaara ma ma giis. Eti miyo qumay afikaaduwa gidiyo gishshawu tana laamottees.

Shuchcha keettay zamaana eran luxidda eranchchay daro wodiyanne miishsha kessiddi keexxiyo de'anawunne qassikka ambba puulawu maadiya keetta. Ha keettay ambba heeran keexxetees.

Macca naati bantta gaden mokkiyaabata dumma dumma buquratuura wolakkiyoogan bantta sinttaa puulayanaw go'ettiyoogee eta som"uwaa bollan gattiyoo qohoy de'eneeshsha ?

Wolaytta wogaa maayo milatiyaagee kare baggaara dooddi wottidoogappe giddo baggaara naa"u asati uttidageeti issippe gosiyaara maattaa uyiidi de'iyooge wolaytta wogaa qonccisses.

Keehippe puulumidi giigi uttida keetta giddon uttiyo oyde wottiyo xarphpheezaymne sa'an hiixetti uttida dumma dummabati de'iyaageeta giigissiday oomee? Meemi be"aso giigissishin?

Issi issi caakkatiyaa heerata asay daroto he sohota beennaagaappe denddidaagan he sotun issi issi ayfiyaa ayfiyaa mittati keehippe ayfiisina shin asay he sohota ayssi beenee?

Meezaanan wottidi bayzziyoo sohuwaan dumma dumma zayttiyaa malatiyaabay de'ees. qassi ha zayttiyaa matan aybakka kiliyaa asi beettena. Ooni immiyaakkonne erettena.

Meray adil"e zo"o gidido biittaa issi sohuwaappe ba achchaan gaashshi gaashshidi hara kaamiyaa bolli caaniidi de'iyaa kaamiyaa sunttay oona getetti xegettii?

Wolaytta keettaa keexxidi de"iyaa asati ubbakka daro naati de"iyoosan keettay ceeggi ceeggi biyo wode iraakka aattees. He wodiyan keetta giddon de"iya asati daro un"ettoosona.

Oyddu naati maarara eqqidi ha xeelliyaageetuppe heezzu naati macca gidishin issoy atuma eti ubbaykka bantta qooriyan dungguzza sharbbiyaa xaaxidi eqqidoosona.

Keehippe mal"iyaa darotoo paranjatu biittan erettiya "piizza" geetettiya qumay beettes. Ha qumaykka giigiyoo ashuwaa, phuuphulliyaa, santtaa heegaanne hegaa malatiyabatuppe ka"idi maanawu giiges.

Guutta issi mala maayuwaa maayida tamaare naatuppe bolla baga de'iya erissuwa odiya xuufe aybba qonccissi? Ha guuta naati maayido maayoy aybba qonccissiyaage?

Nu heeran de'iyaa koskkiyan ha giddon keehi cora saammunay geli uttis shin he saammunay kaseegaappe miishshaa loyttidi daruwaa gujjiishsha ?

Xaaxetti mokkiya santtaa qommo gidaagee daroy qorettidi ha sohuwaan sharan zini"aagee beettees. appe sintta baggaara issi bootta shuraabiyaa maayida na'ay uttiis.

Puuttuwaadan saluwaa ginaappe duge simmidi goggiyaa soossuwaa giddon naati ayssi eqqidonaa? Ha soossoykka wolaytta moottaa giddon awa heeran beettiyaaba milatii?

Keehippe adussanne aaho gidida kaamee yaanne haa hemettiyoo ogiyaan ayba makinaykka baynna sohoy kaamiyaa laaganawu keehippe injetees. sohoykka meran karetta.

Hagee bixaanaa sawettiyo cora buqurati de'iyageetussi dumma dumma meray de'iyaba gidikkonne ha buquratu qooday aappunee? Ha buqurati harabaa aybaa maaddoosona gaada qoppay?

Attamo keettaa qonccisiyaa woykko eta oonatettaa erissiyaa xifatee bolla baggaara zaafetti uttidagee ayba meran xaafetti uttidee? qassi garssa baggaara ayba ayba siileti de'iyoonaa?

Wolaytta sodo yunvurshshiyaa giddoy dumma dumma irxxa miitta kuwan doodettage deanawu ootanawu keehin injjetiyanne banqqatiya soho. Hage yunvurshshiyaa tamaaretu katta miyo keetta heera.

Issi bitanee xekkaa pude kiyidi keettay penggiya sinttan ba qinxxalliya oyikkidi kolettiiddi diya shuchcha keettaa sinttan azzaniiddinne kayyotyiiddi uttiidaagee beettes.

Nuso aayyiyaa giyaappe shamma ehada kattido boynaynne boyee de'iyaagee nuuni nuson bambbariyaara miyoo wodiyan ayba mal'ii shin hegaa nuso aayyiyaa daro biran shamadee?

Hiillanchchati bantta bonchchetta era go"ettidi urqqaappe puulaa miishshata medhdhidoogeeta malaatees. Hegetuppe amaridaageeti jabanaa, bashiyaa, mesqqeleetiya gidiyoode etappe guyyessay qassi qarxxaappe dadetti merettaagaa gidees.

Issi heeran suuqiyan bayzettana danddayiya so giddo buqurati aybee aybee? Ha buqurata go"ettiyo wodee aadhdhidoogaa woykko sinttan de'iyogaa aybin erana danddayettii?

Amarida guutta naati haattaa heeran haattaa duuqqiddi diyageeti beetoosona. Guutta naati haattaa aafuwaa heran uttidi duuqqiyoogee iita ayssi giikko aafuwan gelana danddoyoosona.

Issi na'ay bootta maayuwa bollaara qassikka karettaa garssaara maayidi sagada sohuwan silkkiya oyqqidi eqqiis. Appe guyyeera guuttaa xoqqiya duunnee de'es.

Issi wogga keettay de'iyaaga giddon dumma dumma asay uttidaageeta gidishin, dumma dumma meray de'iyo maayuwa maayidosona. He keettaa Matan ciishshay, dumma dumma dozati, maataynne dumma dummabati de'oosona. As

Bittappe merettiyabatti ha'i wodiya daro gattiya ekkana xayikkoonne benissappe doomiddi nu aawati go'ettidi ehidooba. Hegetuppekka haatta Woottiyo battaa, xaaruwa keeriyaa, tukkiya uyyanawu go'ettiyo miishshatti amaridaagetta.

Ambbaa giddon gidin ganddaa giddonkka seeraa naagissiya xaaceti biittaa woykko heeraa sarotettaassi eqqoosona. Seeàraa naagissiya xaaceti de'iyo sohuwan koshshennabay polettenna.

Miizzaappe beettiya go'ay hagaa keena giidi maacanawu danddayettennaagaa keenaa daro. Hegeetikka:- booray goyyanawu, miizziya maattaa uyanawu ubba shukkidi ashuwakka maanawu maaddoosona.

Amarattida yelaga naati issippe shiiqidi ooratta keettaa keexxiyageetinne dumma hara allaalle oosuwa ottiyageeti beettoosona. Etappe guyye baggaara naa'u shuchchaappe giigida meraa bulla gidida keettayi de'ees.

Issi zammana hanottan oosettida poo'uwaa immiyaa amppole beettes. Ha xoqqani kaqettida amppoliyaa qohoy gakkenadani teqqanawu yushshuwaa diridda cora makkasso yafaratti beetossona.

Issi herega xallan keexettida keettaa Karen dooretti uttida bilookkeetee beettes. Ha bilookkeetiyappe issuwa issuwa ba'ida cima naa"u maccaasati diyageeti beettoosona.

Amara asati issi sohuwan shiiqidaageeta gidishin, ha asata kammidabaassi meray ay malee? Eti de'iyoosappe guuttaa matattidinne zardda''idi beettiyaabati aybee aybee?

Buddeenay gaashiyappenne dumma dumma katta ayfetu xiilliyappe giigiya Toophphiya biittan erettidda katta qommo. Ha katta daro qommo hara kattatuura gattidi meetes.

Godattiya Daalachcho Firihiwota ba yoshkkaara huuphiyara cora asaa giddon eqqada Wolaytta odi bessaassi bawu diya qofaa wottawusu. Asa ubbay O xeellees.

Badalay goshshaa bolli zerttidi uttidaagee dalqqi dalqqidi ka'anawu wonnuwaa eehidi eqqidaagee beettiyoo sohoy o gadenee? ha badalay qassi woyssu wodiyaappe simmidi ka'anawu danddiyii?

Iskkabaateree ogiya goyiiddi dees. Ha maashinee hara aata laggetiyay baynna gooba maashine. Ha maashinee buzo de'iyo asi daro wolqqaara de'iya asa.

hagaadan yaran uttidi geeshsha maaxaafa akeekan nababiya asayi tana keehippe lo''es. tankka etaara uttada nababiyaakko daroppe ta wozanaa wooppu oottes.

Issi ogiyaa doonan dirssay de'iyaagaa matan amarida asati ay oottiyoonaa? Etappe issi maccaara hayttan ay oyqqada eqqadee? I sinttan sa'an uttidaagee waanidabaa malatii?

Haa simmi miicciiddi diya arssa puulanchcha na'aa tookkida maccaasiya kallo ayissi uttadee? A bollan diya xuufee ayibaa qonccissanawu xaafetti uttidee?

Meray bootta gidido tiraa heeran qassi woga maayo milatiyaagaa oyqqi uttida shuraabee kaquwaan de'iyaagee ayba maayo getettii? ikka ayssi hagaadan kaqettidee?

Cora wolaytta biittaa cima asati issi sohuwan wolaytta woga maayuwa maayidi uttidosona. He asaykka uttidosaay wolaytta woga maayuwa misiliyan giggidi uttis.

Dell yaagetettiyaa ooratta komppiiteree taagaa gidiyaakko korinttiyaara gattada be'ayidda tawozanaa ufayissana shin. Ha ooratta komppiiteree oosuwaa doommiyaakko keehippe wolqqaama eesuwan oottanawu de'es.

Cora asati Wolaytta wogaa maayo gidiya dungguzzaa maayidi qassi Wolaytta yetta miishshaa gidiya cachcha zayiya oyqqidi beettoosona. Ha asati Wolaytta asa gidiyogaa eti maayidobaappe akeekeettes.

Issi keehippe puullatida keettaa miyyiyan yelaga na'iya kattaa punnayidda de'iyaara beettawus. Ha nayyiya keehippe lo'iyanne issi huupheekka keehippe diccidaagee beettees.

Issi kushe hiillanchchiyaa ba kushiyaan ciira ciirada urqqaappe medhdhaydda biyoo buquraa sunttay ayba getettii? Qassi ha mishiriyaa maayido shuraabee ay milatii?

Qumaa miyo keettan asay giddon diishin miida asay kare kiiyidi meecettanawu sohoy giigi uttiis. Ha kushiya meecettiyo buquray meraykka salo meraa maayi uttiis.

Issi bitanee ayfiyan manaxiriya wottidi karetta kootiya maayidaagee cenggurssaa gujjiyo miishshaa ba doonaa matan wottidi bootta saleeda matan eqqidi yootiiddi beettees.

Mereta imotati asaa naati be'anawu, allaxxanawu, ufayttanawu maaddiyaabata. Deree, dembbay, shuchchay, gonggoloynne hara mereta imotata biidi be'iyoogee namisaa saamuwaa dogissiyoogaa keenaa lo'ees.

Taani issito abaayaa biita biyoo wodiyan moliyaa oyqqiyaa asay dumma dumma gitiyaa go'etiyoogan keehi cora miliyaa oyqqi oyqqidi kessiyoogan asaasi bayzoosona.

Maata meray de'iyo naa"u butulan maketti uttiddaagee huuphiya binaana meeccanawu maadiya keehippe sawiyaba. Ha sawiyaba matan de'iyaagekka dumma dumma geeshshatetta naaganawu maaddees.

Wodeene layttay laamettidi asay eyatetta wodiyaa adhdhidi tekinologiyan luxxidi biidoga eretees. Hageetuppe issoy asay oyshshaa oychchin bawu zaaruwaa immiyaa cimmatida koshsha woyko ''deep seek '' yaagiyaa applikesheniyaa geetetees.

keehippe lo7iyaa duummaa duummaa meraara de7iya alleqo miishshati aysi kaqqetti uttiddonaa? sintta baggara de7iya naa7u uttiyo oydeti aybappe mereetiddona? lo7iya sohuwan de7iya maataa oone tokkiday?

Ha misiliyan haddirssa baggaara keehi teeraa yonddodidi ma ma yaagiya asimara muuzzee de"iyagaa gidishin ushachcha baggaara qassi xeeray xunqqettibeenna sunkkuruutoy dees

Bootta makkiinay biittaa goyiidi diyaagaappe hefintaara mela sohoy beettees. Ha makiinay baanaa denttidi biittaa goyiidi diyaagaappe ha bagan qassi mittay de'ees.

Aaho kaamiyaa ogiyaara issi attuma yelaga na'ay naa"u goomaara de'iyaa motoriyaa bolli uttidi haa simmidi yiidi de'iyaagee beettees. ya baggaara asaykka beettees.

Asay ba puulatettaa naaganawu qooriyan, hayttan, kushiya biradhdhiyaninne hara bollaa kifiletun wottiyobati aybee aybee? Ha alleeqettiyobati aybippe aybippe merettiyakkonne eray?

Suuqee issi heeraassi koshsha kunttiya eqqotta. Asay ba bira immidi shammanawu maaddees. Hagee issi suuqqiyan saamuna bayzzanawu shiishidoga qonccissidi de"ees.

keehippe cora asay issi sohuwa kiyyidi maraara issi issi bootan eqqido gasotay aybee? cora asaa giddon muleera appun maccaa asay beetti?

Ha giddon giyaa gelida attuma naatu caammay de'iyaagee keehi pala lo'iyaagaa shammanaw koyawttas shin he caammay aappun bira ekkii ?

Xaace issi heera sarotetta naagissiyanne ubba qassikka metuwa birshshiya bonchchonne keehippe koshiya kawo ooshshanchcha. Xaace ba dumma maayuwa maayiddi naages.

qayye ashuwa muxxidi yeechchaa hiixido saaniya bollan wottidooge maanaw mal''ees. ha ashuwa muxxidi wottidi asi baassi miideye woykko giigissi agidi biigidee?

Traafikiya xomppee daro go'aa immees hegeetikka:-kaamee kaamiyaara dom"ettenna mala, kaamee ba taraa naagidi hemettanawu maaddees. Ogiyaa doona xomppee asay kamman hemettiiddi xubettenna mala maaddees.

Oraatti keexettida keettay ogiyaa sinttan qoodan heezzaa gididi de'iyaagee beettees. ha keettaa sinttan he soo asay asay eqqi uttaagee beettees.

Baalay gakkana haniyoo heeran wolaytta asay wolaytta banddiraa meray de'iyoo maayuwaa shammi ekkidi maayidi hemettiyoode he maayoy etaara ayba lo'es giidetii?

Molee haatta giddoppe gaxan daro wodiya takkanawu danddayenna medossa. Ha moliyaa haattaappe kessidi xiixxiininne a canbbaa doyissidi uyin oshinchcha duuttees.

Dumma dumma mittaa ayfeti daro daafuran asay biittaa goyyidi zeridoogee bul"ettidi ayfiya kunttidi bayzuwassi giyaa kiyees. Hagee qassi daro maaduwa immees.

Dumma dumma masqqaleti gosddatinne qassi hara hara kiriyaara de'iyaa buqurati aybaa maadiyoonaa? etikka shammidi qootiyaan wottiko aysi go"iyaaba malatiyoonaa oonee eriyay?

Heezzu gasttaa gidida macca asati dumma dumma gullettaara de'iyaa maayuwaa maayidi bantta kushiyaan nne huuphphiyaanikka gombbo milatiyaagaa tokki eqqidaageeti beettoosona.

Isseet kattaanne ushshaa bayizziyo keettaa yaagiya xuupee bollan kaqetti uttidaagaappe so baggaara puulayanaassi dumma dumma ciishshata tookki wottidoogeeti keehi lo'oososna.

Asaa naati bantta puulaa naaganawu bantta qooriyan gidin kushiyan dumma dumma alleeqota wottoosona. Ha alleeqoti qassi keehippe al"onne elle beettokkona.

Wolaytta wogaa keettay de'iyagappe sintta baggaara uttida naa"u naati de'oosona. Ha bagaara qassi laappun dorssati maataa mmiyageetuppe issoy ha simmidi xeellidi de'ees.

qeeri kaamiyaa de'iyaara issi suuqiyassi koshshiyaa suuppaba ubba caana ehada he suuqqiya karen wottaydda de'awus. o laagiyaageekka I giddon uttiis.

Hagan beettiya issi kaamiya meray aybee? Ha kaamiyassi aappun goomay, aappun penggee, aappun maskkootee de'ii muleera? Appe ya baggaara aybee beettiyaya?

Asay ba gaden gaden dumma dumma mokkiyaabata tokiyooge eretiyaaba. Hegeetuppekka issoy donuwaa gidiyoo wodiyan he donuwaaka qassi a wodee gakkiyoode biitta garssan unkkotiyoo wodiyan booki kessidi go'etoosona.

Woray woykko bazzoy keehippe daro wora medosattuyo keetta gididdi maadiya dolla meretta imotta. Ha meretta imottay irxxa carkkuwanne iraa bukkisees.

Issi woosa keettan tamaarissiya qeesee bootta lo'iya maayuwa maayidi hegaadankka bootta muqaqe koppiyiya bari huuphiyan wottidi asaa sinttan eqqidi qaalaa yiitiiddi de'ees. Hara daro asati appe guyye baggaara uttidi i odiyobaa siyiiddi de'oosona

Wolaytta biittaa asay koyro bantta layttaa laamiya woygi xeessiyonaa? Yoo yoo gifaataa yaagiya xuufiyappe bolla baggaara eqida asati maayiddo maayoy awa biittaagee?

Hagaadan maatayi mokkido daro woraa giddon co''u giidi uttidi mazmuriyaa siyoogee ayyaanaa ooraxisses. Ha sohuwaan dumma dumma kapotu cenggurssayikka lo'es.

Kattanne tukke keettanne xuummi uttidaagee beettiyaagaa gidishin awudekka miyonne uyiyo keettaa aassana koshshes. Ayssi giikko allaxxanawu awudekka keettay aaho gidana koshshes.

Issi yelagaa na'aynne issi macca xaaciya eqqidaagetu matan de'iyaa heezzu togaa miishshatti ayba geetettiyoona? Ha zamaana togaa miishshatikka qoodan woysee?

Koskkiya giddon dumma dumma bayzettiyabati de'iyageeta. gidishin leemisuwassi, dayferee, caawattikko qucettanawu softee, saamunay hegaanne hegaa malatiya cora bayzziyobatinne shammiyobati kumi uttidosona.

Addis ababa garssan baaburiyaa oosoy doomettidaagan asi ubbi kaamiyaape daruwaa he baaburiyaa go'etts shin he baaburee kaamiyaagaadan ubba sohuwaakka caanii?

Kiike moccona Dottoriya Ahhamada Aabi, keehippe ufayttidi haassayiyobay aybbe ? Qassi hana a sinttan uttidaarakka aybbe? I ayssi hagaa keena ufayttide?

Issi asppaltte ogiyan naa''u bagga gaxaara asay ay toggidi biiddi de'iyoonaa? Ha asati maayido sadariyiyaa meray ay malatii? Eti bantta huuphiyan wottidobaa sunttay aybee?

Puuttuwaappe sikettidi kiyidi dumma meran giigiyogan leemisuwaassi boottanne bica meran sikettiyoogan maayyanaassi maaddeees. Maayyoy asaassi puulaa immiyogan gujuwankka o na'ee giissi sunttaa xeesissiyoogan go'ees

Hagee asay ba sooni kattidi oyttaara usttidi maanawu maaddiya qumaa qommo gididi A sunttaykka meeze qaalan xiqilggoomeniya geetettees. Ikka ganddaa heeran mokkees.

ha sohuwan eqqida asatussi qooday aapunee? hegaa xalaala gidennan diishshin eti maayido maayuwassi meray ay malattii? ikka awa biittaa wogaa qonccisii?

Salo mala meray de"iyo afuufay qassikka haddirssa baggaara adidhe ciishsha meray de"iyo mera punettida afuufay de'ees. Sintta baggaara qassi naa"u oydeti de'oosona.